Haysappe bollan shiqida misiley asati shiqi eqidaysa beses. Ha asatappeka issinay udulan ayko ayi gido c'adizaysa beses.

Hayisape bollan shiqida misilen nuni be'ishin asati wuri shiqidi kezidi oge loyiso woyiko issipetetha oso wuri shiqidi otheyisa be'os

Hayssape bollan diza misile nuni be'ishin dumma dumma dunguza qommota bayziza woykko oothiza asa karey beettees. Dunguza qoobetika de'osona.

Hayisape bollan shiqida misiley nuni be'ishin oyidu mata kethati betosona ha matakethatape issinanika issinoy eqidi dizaysa be'o danida'os

Hayssappe pude bagan giza misilanne beqishin gaammo mayo mayida asati madrake bolla guppishin beyo danda7oos. guyerakka macati dewus.

Hayssafe bollon shiiqida misile numibeyshin zo7o oyden uttida asati beettosona ha asataska sinthen giigida silxanay de7ees asatikka uttidi tamadishe doossona.

Hayssafe bollan de7iza misile nuun be7ishin cililo maatay beettees. Ha cilillo maataykka dalgaappa giddOn diccidayssa gididayssa be7O danda7oos.

Hayssafe bolla diza misile nunebeshin qaxareppe yi daasay festalen borsan iqa shiishi ekkidi makinan woykko kaamen gelezayssa beyo dandayos

inssafi bollande hiza mishili nunibeeshin paydon laapunasati iqqi dideyoosona hayssatappeka heedzdzati gaammo ci makko hajcumatikka bayndakushe maata oykkida

Hayssapoe ballora diza misile bolla be'ishin daro asati shiiqi utti dizayssa bessees. Ha misilenkka nam'u asati sinththara uttidayti dunguza mayo mayi'idetees.

Hayssape bollan de'iza misilen paydon ichachape daro asati shiiqidi sibiseba utti danda'os.

Haysappe bollan shiqida misiley issi Adey zo'o maya mayidi xarapheza sinthan uttidi hasayizaysa beses ha adeska kushen qalabatay des

hayssafe bollan shiiqida misile nunibeshin nam7u asati uttidi deizayssa beo dandawoos asateppe ka yssi nay baaype bolla manaxiroothides

Hayssabe bollan diza mishile nooni beeshi issaddey oyge bolla haasimudi uttidassa beyo dandawas haaddeka baduunan magirafoon oygidi tehees.

hayssafe bollan shiiqida misile nunibeyshi booththa may7o may7ida macati shiiqidi uttidayssa beyo dandayoos ha shiiqidi uttida macatikka banta huphphen dumma dumma medho shaashe qachida

ayssafe bollan deisa mishili nuni beishin booththa wude bolla paydonichachappe daro asati utti dide qoossana haasatappeka nam7ati banta ayfen manaxe roothida

Haysaphe Bolan Shiqida Misile Nuni Be'ishin Duma Duma Amano Kaliza Asati Eqi De'zaysa Be'o Danda'os Haysapeka Esi Adey Zo'o Mayo Mayides

Haysape bollan de'iza missile nuni beyishi ichashape daro indoti amara killile mayoy mayidi yexishi kabaro shocise Betosona

hayssape bollan diza misile dumma dumma katha qommota oykkida kathi shiiqidi didayssa bessees hayssatappeka donoynne kaarote dees.

Hayssafe bollan shiiqida misile nuuni be7shin dumma dumma masoobetha, saaxaratha, safedetha giyas shiishshidi bayzizayssa be7o dandda7oos.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishshi payddon nawu'appe daro asati beettossona asatappekka naw'ati macakko banta maya bolla toophphiya bayndiran xilatekka oykkidda

hayssafe bollan de iza misilenini geesh tophiyan diza maali giza dere asati beettosana ha asatikka biitta medho mayo maydi banta hophe bolla woothidi deyoosana

Hessafe dhoqan shiiqida misile gita wora giddon gidora kokiza haaththa woykko dalga haaththa pessees

hayssabe bollan deesa mishilenne beeshin ayra la7haradis hayssa beyoos ay akka uttadade7awos nay akka eqqada de7awos haasatikka xibabe maydyossana

Hayssafe pode baggan shiiqida misile nuni beeshin gaammo c'imati shiiqidinne maata oykkidi eqqidayssa beyo danda'oos banta hophenka dunguza qoophe woothida

Haysape bollan diza misilenone nuni be7shin paydon ichashape daro asati abba woykko dalga haaththati xanciqqidi deizayssa biro dandawos

hayssafe qommon diza misileninne beishin dumma dumma asati uttidayssa beyoos inta sinthenka ciishsha giigettidi uttidayssa be7odandoos

Hayssafe bollan deyiza misilen bayshini ayiba machaclshappe daro asati uxuke bolla eqqidi de7oosa hayssatappe kano nam7ati maca giddishena goyti addefa.

hayssabe bollandiza misilen mibeishin issi aaway bootha may7o maydi ba hodpheunka zo7o qoobe wusthidi koshen may girapoonebekki haasayizayssabeyo dandawos

Hayssafe bollan shiiqida misiley asati bena elektirike metoppe nagana mela uttida misiley asati beishin bessees.

Haysape bolan di'za missilen nuni be'ishin paydon ichashappe daro asati salafeti dizaysi be'os danda'os haysatikka banta gidon atida qireta hasa'anas yida.

Hayssafe bollan diza mishili nini beeshe paydon tammafe daro asati shiiqeti uttidi timirte gikkizayssa beyo dandawoos hasatikka karetha may'o mayda.

hayssafe bollan shiiqida misilenanibeeshin daro asati shiiqidi silxana akkishin bessees haasatikka karetha mayo maydoson

Hayisappe bolla diza misileni beyishini asifaliteyi bettesi, tophiya timirite ministry birro beyo danidayosi

Hayssape bollan dei'za misile nuni beishin topphiya biheraawi muzime gilo wula woykko penge beyo' dandawoos dumma dumma mithatikka beettoosana.

Hayssafey bude bakara shiiqqida mishile issi addey ba kushe maagira poone oykkidi madarasi sinxemeqqidi nashidayssa beyo dandayoos haaddeykka samay may'o maydi deqees

hayssafe bollan diza misileyno ne beeshin paydon tamma fedaro asati eqqidi de7oosona haasatappeka nam7ota macafo hankoyti ubbaykka addeqo

Hayssappe bollan nu be7iza msiley Maccati banta nayta wurika idimmidi uttidayassa be7o dandayos naytaska dhaley imettishe dees.

Hayssafe bollan de7iza misile nu be7ishin paydon ichchachappe daro asathi beeththoosona; hayssathikka booththa may7o mayidosona; oyddathi uththi de7oosona; inththafe heedzdzu maccathikka na7a idimmida.

Hayssafe bollan shiiqida misile nuuni be7ishin daro asathi shiiqidi de7oosana; ha asathappeka nam7u maccathi dunguzza may7o may7ida; issi addeyka dunguza may7o may7i des.

hayssafe pude waggan shiikida misilennebeessi issi indoy ba kushen buutha may7on oykkada uttada ba siiphenka maske aaththada zokqon worsa bahadadiz hayssa beyoos

Hayssafe bollan shiiqida misile nuni be'ishin ichachu asati shiiqi eqqi dizayssa beyo danda'os ha asatappeka issi attuma addey dees.

hayssafe bollan deizamishele nuni beshin paranjeti oyde bolla uttida aawas ayfen ayfe dhale qolishin beyo dandayoos

Hassafe bollan giiden silenini feshin paydon tammafe daro adde asati eqqidi de7izayssa biyo danda7oos hayssatikka ba qodhen dunguza woththida.

hayssafe pude waggan deiza mishile nuni be ishi payilol ichacshappe daro asati shiiqideeqqidayssa beyo dandawos haasatikka bantaqodhen dungusa yeqgidosona

Hayssabe bollan deiza misilinni beeshi issi aaway miicishe ha beyizayssa beyo dandawoos ha aawaykka haakime may'o maydi deees medhoykka galal'okko.

Hayisafe bollan deessa misili nuni peeshin asati oge geegisizayssa weyiko oge bookkizayssa beyoy dandawas haasatikka paydon oydafe daarokko

Hayssape bollan deyiza pisilen unebenshin nam'u nayti toho ogera woykko zeebirara adhdhiza hayssa biyo dandawas heera hakka makinati giishe deooson.

Hayssape bollan diza misalene nu beyidishi paydon oydafe daro asati eqqidi de'iza yssa biyo dandawoos hasatappe kaa an'ati bantaophen qoobe wothida issi nayka ba kushe haa mici des.

hayssafe bollan dizan silo minibeshin dumma dumma may7o maydi shiiqida daro asata shiiqu beyodandawos

Hayssafe bolla de isano sile dumma dumma tamarida asati eqqiti di7o hossana a asatikka dumma dumma deere may7o mayidi di7o hossana.

hayssappe bollan deeza misilene ichaachchu asati beettosona haasatappekayssi nay mule karetha maymaydi bahodphen karetha qoabe wothides

Hayssafe billan shiqida misiley dalga oge bessees ha dalga ogekka zoo medho oykkidayssan bewo dandawoos

issafe bollan de iza misile ortodoksi ammano kaalliza asata woossa keeththe beettees izagarserakka daro asati shiiqidide izayssa bessees

Hayssafe bollan de iza misilenoni beeshin samay medho oykkida heedzdzu goommarade iza kaame woykko bajajey ogera bey bizayssa beyo dandawos

Hayssabe bollan shiiqida misile nuni beeshin daro asati shiiqi uttidayssa beyo dandawoos haasatanka macati attumati ceegati deyoossana.

Haysape bolan diza missilen nuni be'ishin paydon tamape daro asati shiqi utidi hasa'izaysa be'i danda'os enta sintenka haylandera hati de'es.

Hayssappe pude baggan diza missile nuni bee'shin issi aayoy kareththa shashe ba huphen kaccada ,kareththa sharbbe mayadda Eqqada diishin issi adey maykkera duna uykkiddi dezayssa beyoy danda'os.

Haysappe nollan de'iya misile nuni beyishin paydon ochchashape daro gidiza adati shiiqidi eqidosona haysatappeka daroti tamare anjetishe mayiza mayo mayidosona

hayssafe bollan diza misilen nuni beeshin issi aaddey oyde bolla utti dizayssa beyo dandawoos aaddeyka mekelakiya meleya ayidi dees.

hayssafe bollan dizaa misile beeshin issi adde ayddi bolla utti deezayssa beodangawas aaddeyka mekelakiya may7o melaya mayo maydes

haysafe pudde wakkan shiiqida misile gederale dhoqa pirdeson arban in cintizayssa armaakka beson dandayees

Hayssafe pude baggan diza misile nuni beeshin gaammo zoone quca woreda pirde keeththa penge poykko wulla beyo dandayos sa'anka maatay iixettidi dees.

hayssafe bollan diza misile nuni be7ishin dumma dumma asati wuritha kizidi banta safara pittide geeshshizayssa beyo dandayos.

Hayssafe bollan diza misili nuus qoncisizay galal'omayo may'idasati kaame bolla hoykko gita kaame bolla katha caanideessa bessees.

Heysape bollan diza misilen nuni be'ishin issi arsa macasiya hu'e laalada samaye mayo mayada eqada dizaysa be'anawu danda'os.

Haysape bolan shiiqida misilen be'ishin issi ades shiiqida payda matawuka beses metaweqeka usupun saaten gakanas danda'iyasa beses.

Haysape bollan de7iza misilen nuuni be7ishin issi kareththa addee booththa mayo mayidi ba sinththe maygraapoone oykeththin asppalththe bolla eqqidi nashshizayssa be7o dandda7oos.

Hayisappe bollan shiqidi misile nuni be'ishin issi adde ba kushen sate atidi ba huphe bollaka qophe wotidi mayigirafone oyiqidi basi hasayishe besees

hayssafe bollan de isa mishiley nuni beshin isi addey ba huphen qoobe othidi baayfe manaxire uthidi baduuna mangirafoone oykkidi biixigina parte wokkolidi nashshishe dees

Hayssafe bollan disa misile non ye qeeshi ahiddon widdafe daro asati beettosuna haasatikka bantaqodhe bolla dunguza may7ida banta qushen kammaata oykkida.

Fayssafe bollan diza misile nuus qoncisiza namu'u ceeyga asati eqqidi yelaga nayta sarantishe geeltoosina haasatikka dunguza may'amayda.

hayssafe budde baggara shiiqida misilenone beeshi laapuntho kuuyetha dooro asay doorishi bessees haasayka doorida melekite hidi yeqqooso

Hayssafe bollan diza misile nunibeessi nu dere tophya taqilay ministere aymede abi issi paranjara salantettishi eqqidizayssa beyo dandawoos.

Hayssabe bude walkan diza misili nonebayshin issyade malatxiday aathidinne dunduza mayoo may'idi ba kushe maqirafonne ekkidi eqqide hizayssabeyo dandawus.

Hayssafe bollandiza misile nuni beeshin gaammo cimati gaammo dunduza may7o mayidi pantawophen dunduza qoobe wothide yida tamarida asa sarotethishion bessees.

hayssafe pude baggan shiiqida misile uni beyishin attuma asatinne issi maca hindoy shiiqidi eqqidizayssa de7o danda7os enta sinthenka issiyade eqqidi silxana immis

Haysappe bollan deyiza misilen nuni beyishin melleya mayo mayida asati salfettidaysa beyo danddaos sinthara deyiza asatika tophiya bandira oykidosona

Hassappe bollan shiiqida missile nuni bei'ishin issi indoy tiraffikke maayo mayada diizaysanne issi addey booththa maayo mayi dizayssane nam'u assati issippe eqqidayssa be'ossi.

Hayissappe pude bagan de"iza missile bolla nu beyishin mekelekela maliya mayida asata beyo dandayoss

hayssafe bollan de'iza misile nunei be'ishin paydon ichacha gidiza asati uttidi oossana hayssatappea heedzdzati mekelaakiya mayo mayda issi meyakka poolise malaya mayadus

Hissafe bollandey iza mishili nuni benshi paydon tammafe daro asati beittosana hasatikka poolise may'o may'idi salafettidi ekki dayssa biyo dandayos.

Hassappe bollan diza misile nuni be'ishin, mac'ati shiqi eqidaysa beyo danda'os. Shiiqi eqida mac'atika ba kushen qorqoro oykidi eqida.

Hayssappe bollan de'za misile nu be'ishin payddon usupuna gidiza asati eqqidi de'ossona. Haysatappekka issini inddo. Ba huuphphenkka shashshe xaaxadus.

Hesappe bollan diza misileza nun be'ishn 4 asat betosona, ha 4 asatppeka issinay dere tophiya xeqilay misistere ahimede abiyko.

Hayissafi bollan diza misilenne beishi paydon tammafe daro asati sa'an hoykko cililoon saa dhiskidi deyoossana

hayssafe pude wagkay shiiqida misile nunibeshin gaasthan burotha may7o may7idi afara karetha may7o may7ida aaway bettees aawaykka hu7in pulunthi dolisides

hayssafe bollan diza misile nunibeeshi issi aharisade garsen booththa may7o maydi afara karetha may7o maydi eqqi deizayssa peyo dandawoos

hayssafe bollan deiza mishile nuni beeshi paydon ichachuppa daro asati utti deizayssa biyo dandawas hayssatappekka issiniya tukke shaayashi de7awos

hayssafe pudde baggan shiiqida misileni be'ishin issi ande issi ayodi zaaris naxala may7ada eqooris efidi pestalera aywazi giddonne zayte immishin bessees

hayssafe bollan de iza misile yunibersin nam7u cima aawati beettosona haasatikka gammo cima gididayssa eerettosona bantaopphenka gaammo dunguza qoobe wuthida

hayssafe dhoqan shiiqida misiley daro macati shiiqi uttidi dizayssa bessees ha asatikka bilxiginna misile oykki doyossana

Haysape bolan di'za missilen nuni be'ishen isi indoy ba sinten dawutara wotada oyde bola utada nashizaysa be'o danda'os.

Hayssafe bollan de'iza misiley issi haarisen doy samay mayo mayada itiyo telekoome giza xufe sinthen eqqada haasayizayssa beyoos

hayssafe pudde baggan deessan silemionebeeshin asay zarbhe giigissizayssa beyo dandayoosa hayssafe pude bagga zarba bollakka doozere woyqo teknolojiy hidakaamekka beettees

hayssabe bollan deiza mishili noni beeshin paydon dar makameti eqqidi de iza hayssa biyu dandawoos hayssabekka dendidi haboosay mennare kogana dandawoos

hayssafe bollan deiza misile mini beshin daro nayti shiiqidi eqqideyssa beyo dandawoos hayssatikka baynta hophen shaashe xaaxida tamareso wulekka gordetin eqqida

hayssafe bollan deiza misi limooni beeshi issiyaddey magirafoo ne7ekkidi eqqi deyzayssa beyo dandawus hanqo asatikka sibisebas shiiqidi utti dayssa be7oos.

Hayssafe dhoqan shiicida misiley shiiqeti ashshagetidi deres shiiciza samunata pressees hasamunatikka nam7u no7o de7oosona

Ha misilen nuni be'ishin paydon ichacha gidida nayti kuwase kaa'izaysa danda'os issi na'ayka karetha mayo aathides.

Hayissape bollani deyiza misileni nun beyishini issi indoyi botha mayo mayada wora giddoni eqidayisa beyo dandayosi indiyaka ba huphe bolla qobe wothada ba kushe pude denthadus

hayssae bollan de' iza misiley nunebeshin issi karetha may7o may7da 'ndoy gita gaammo boykko saalettida gaammo sinthen eqqadizayssa beyo dandawus

hayssappe bollan de'iza misilen nu be'ishin nam"u indettika zo'o mayo mayidi baytta kushe kude salo denthidi dabbin uyqettidi wora giddon eqqidayssa be'o danda'os.

hayssafe bollan diza misilen unibeeshin booththa may7o mayda issi yelaga attuma nay shuchcha bolla uttidi deizayssa behessoos hayssa guy erakka woray dees

hayssafe bollan shiiqida mishile nunebeeshin issi attey ba qoobe guyesi misi aaththidi topheya bayndera may7o maydi eqqi miicizayssa beyo dandaroos

hayssafe bollanna beyishi dalga wora giddo aadhdhere nam7u soy beettees guye waggarakka cuway beettees

hayssafe bollan de'iza mishile nuni be'eshin issi macanay zo'o mayo mayada ba huphe pude qachada borsa ba hashen oykkada wora giddon dendidayssa hayssi bessees

Hyssappe bollan shiqidda misilley oyddu asatti issippe shiqqidi wancca oyqqi dizzayssa besses a oyqqida asattappe nam77atti bentta huphen qobbe wothida.

Hayssappe pude baggan diza missiley nu beishin kuwasse kaiza naytti shiqqidi ufaettishin besess ha naytikka bantta kushshen haylandera haththe oykida.

Hayssapoe qommon shiiqida misiley kuwase ka'iza yelaga nayta besses. Ha naytappekka issi nay dumma mayides. Hankkoyti wuri samaye medho maaliya mayida.

hayssafe bollan diza misila mibeshin dumma dumma kilebeska iza dumma dumma kowaaseka ansachada beyo dandawoos hayssatika dissiniya zo7o mayo maydus

hayssafe bollan shiiqida misile nuni beeshin dumma dumma kilebeska iza ka anchati issife eqqidi deizayssa beyo dandawus

Hayssafe bollan de'iza misilen nu be'ishin dumma dumma kilebes ka7iza ka'anchata woykko kowaase ka'iza nayta beyo danddawoos.

hayssafe bollan shiiqida misile nuni beeishi tophiya bayndera guen eqqidizaayssa beyo danda7oos kuwaseka iza naytikka samay medho mayo may7di medan moxishe doossona

Hayssabe bollan shiiqida misile ninibeshin zo7o may7o may7da qowaase ka iza nayti beettosona hayssatappe kaysi nay profushen karetha borsa wokkides.

Haysappe dhoqu gidi nuni xelishin donoy lafara ancetidi mashshinnen gelidayisa be7o danda7os.

Hayssappe bollan diza misile nuun beyishin payddon taamappe daro oykida markeretti bettossonna izettikka dumma dumma medho oykida markeretakko.

Hayssappe bollan diza misiley samaye medhon oykkida heedzdzu goomara diza kaame oykko bajaje beettees.

Hayssafe bollan diza misilin unibeeshin issi kaame tammu goommo oykkida kaame beettis hakame medhoykka galal7o.

Misafe bollon deiza misileni migishi paydon ichashape daro asati dheqqidi de oossona haasatikka tirafike malaya may'o may'di de oossona paho phenka qoobe wothida.

hayssabe dude baggan shiiqida misiley paydon daro kaameta bessees ha kaame eqqidayka menari7akko gaana danda7oos.

Hayssafe bollan diza misile yunifeshin dalka ogen nam'u asati saykile laaggish aaddizayssa peodandawose.

Hayssafe qommoy diza misile minibeeshin karetha medhe oykkida soo kaamey beettees hayssa bollaka zo'o ciishara xaafettida xuufe beyo dandawas.

Hayssafe budey waggan diza misileneni beeshin samay medho diza heedzdzdzu gooma ekkidakkaame woykko bazaze aspatera dugeshin beyo dandawursa.

hayssafe bollan diza misilen unibeshon daro oydeti wottide izayssa bessiis iza sinthenka booththanne karetha medho walakka oykkida moterey dees

Hayssafe bollan shiiqida misile nunni beishin booththa medho oykkida dalga sohoy beettees hasohoykka be ishin lo'zaysskko.

Hayssafe bollandiza misile milibeeshin issi indiya bootha may'o mayada kath ba pshenoykkadade izayssa beyo dandawos

hayssafe bollan deiza misile nonebeshin issi gita sofey beettis haso haska sa7ay zo7o gidi layssa biyo dandawos

Hayssafe bollan deiza misilon yunifeshin oohxeti shediza soowe beetties ootheti wuridayssinne ootheti wuron nayssika dees duge baggara gita kaamey beettees.

Hayssafe dhoqan shiiqida misiley daro asati shiiqi eqqide miichishe dizayssa beyo dandawas aasatas mixenfa pudhey hoykko putey uttides

Hayssape bollan dizayssan nuni be7ishin payddon ichchachape bolla gidida asati beetosona ha asatika soo keexxanas giigida oge bolla eqidi doosona.

Haysappe bollan de'za misile nuni be'ashn issi kifilen daro nayti shiiqidi utidi de'osona, haysatika tamare gidoysa ero danda'os, dawutarenne iskirto banta kusheni oykida.

hayssafe bollan diza misilene asati tamariyon gidi sohonne karetha medho walaka oykki diza mayo maydi deizayssa be'o dandawas ha asatikka anjettidayssa eroos

Hayssafe bollan diza misile nunibeshin daro asati timirse ongidi asayi anjetishi may7iza may7o may7di eqqidinne uttidide oossona

ayssafe bolla giiza misilieilifeshin bothanne qaretha may7o walakka may7da tamareti ministire patthanetti shin beyo dandawars

hayssafe bollan deiza mishili nuni beeshin issi addey ba qoodhe bolla manatxere woththidi ba kushen magirafoone oykkidi samay may7o maydi eqqidi haasayizayssa beyoy dandayos

Hayssafe bolla deiza misileno nebeshi paydon icha chape daro haasati de7osono haasatikka komputere kifile giddon geledi otti di de7osona issi aawaykka boope bolla qoobe wothides

hayssappe bollan diza.misilen nuni beyshin fareththanne bootha mayo manida tamare nayti timistesopekezi deyza hayssabi odendawus hayssatappetayssine yelelo mayo manides

Haysappe billabongs Dee'za misille nuni being'shin daro assati sintara eqqidi beo' dandao's habagarakka tekinolojje ehida kamme woyko dozere biththa gigisishe Dee's

Haysappe bollan diza misilen nuni beyishin karethanne bootha medho walaka medho oykida Makina woyko kaame tirafiketi beyozaysa beyo danda'oos.

hayssafe pide bagkan diza missine nune beshi teknologiya eehi daqqita kaamey woykko doozerey biitta tookkidi ekkidi biigayssa beyo dandawoos

Hayssafe bollan diza misi danune beeshin hedzdzu gomma diza kaame woykko bajajjey beettees ha sinthenka daro asati beetossana entabeyssinnekka poolise malaya may7des

fayssafe bollan diza misiley nous qoncisizay afara booththa maamayida asasi shiiqidi haasayizayssa peyodandawus

Hayssafey bollan diza misilen yunibeshin issi gita kaameweekko doozerey ogi giissizayssa peo dandawoos.

Hayssafe bolla deizan si lenone beeshi doozere ogi giigissizayssa piyo danda7oos hayssatin hayssanka asati ogappe shuch denthidi de'oosaa.

Hayissappe boollan diza misiley iray bukin urqatidayissa ogeyikka hamutanass lo"ontayissa gidides

hayssafe bollan shiicida misile nuni beeshin samay medho oykkida gita kaamey ekki deizayssa bessees ha kaameykka iitatha haaththeta kessi wora qolizayssaw

hayssafe bollan shiiqida misile issi addey bootha malo may7idi baanba sinxin uttidide izayssa nun habessees aaddeyka ba kushen samay waazi aaththides

hayssafe bollan deiza misile nimibenshin samay mexro oykkida tubboy shiiqeti dezayssan asati oge giissizayssa biyo dandawos

hayssabe budde baggan shiiqida misiley issi haway baanba dooyidi ba kushen haaththa ekki uyana giigiisayssa bessees ha waggarakkayssiyaddey heyssatho wuizayssa bessees

hayssafe dhoqan shiiqida misiley daro asati shiiqi eqqidayssa bessees hayqqida asatikka banta qoodhen dunguza yeqkida bakkayka banta hudhen dunguza qoobe aaththida